Shangu dzemunhukadzi dzakagadzikwa pasi dzinoruvara rwebhurauni. Dzinekatambo kakasungwa pamusoro padzo kudzishongedza. Mukati madzo makanyorwa neruvara ruchena uye munezvinhu zvakapfekedzerwa zvakare zvineruvara ruchena.

Ruoko rwemunhu rwakaiswa nyemba dzisina kunyanyokuwanda mukati marwo. Nyemba idzi dzine ruvara ruchena. Nyemba dzinoita zvekubikwa kana kukuiwa dzichigadziriswa rupiza kana kugaiwawo dzichigadzira chikafu chehuku.

Chiratidzo kana kuti mufananidzo weTiktok iyo inova soshari midhiya iyo inoshandiswawo navanhu kupanana kana kuudzana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana.

Munhukadzi ari kufamba akabereka mwana nezambia. Akapfeka rokwe rine mawara mawara. Mutsoka dzake mune mapata pata ane ruwara rutsvuku. Ane chuma muhuro uye vhudzi rake rakasungwa nechepamusoro pegotsi.

Chuma chinopfekwa muhuro. Mhete dzinopfekwa munzeve uye mabhenguru anopfekwa mumaoko. Zvinhu izvi zvine mavara akasiyana-siyana akaita segirinhi, pingi uye zvebhurauni. Zvinopfekwa kushongedza muviri yevanhu.

Masvingo eGreat Zimbabwe izvi zvinova zvivakwa zvematombo zviri munzvimbo yeMasvingo. Inzvimbo inonyanyawo kushanyirwa nevanhu vachiona mararamiro aiitawo vanhu kare uyewo pane vanhu vari kuratidza kuti vakamira vauya kuzoshanya panzvimbo iyi.

Chipanera chakagadzikwa pasi chinoshandiswa mabasa akasiyana siyana uye akakosha pamusha. Akaitao sekusunungura kana kusunga mabhaudhi epamabhara, mabhasikoro kana zvimweo zvinhu.

Zvinhu zvinonya kushandiswa muzvikoro navadzidzi vadzidzisi uye mumahofisi kana mune dzimwewo nzvimbo. Mune zvinhu zvakaita samafaira anoisirwa mapepa mabhuku okuverenga nenamwe okunyorera.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa mabhurayidzi ane ruvara rutema narumwe rwebhurauni akarembera nechapadivi uye nechekugotsi kwemusoro.

Mawoko maviri akabata mabhureidzi akarukwa mumusoro achirembera achirembera kugotsi. Zvigunwe zvawo unemaringi arimo esimbi ari esirivha ayo akaiswa kushongedza maoko aya.

Vanhurume vakamira munhandare iri kuratidza kuti inotambirwa mutambo wenhabvu. Zvakare vakapfekawo nhumbi dzinoratidza kuti ivo vatambi. Vakamirawo vakatarisa umwe murume ari kuratidza kuve iye mutungamiri wemutambo.

Heti dzakarukwa ma bhureidzi eruwara rutema, akapfekedzwa pázvidhori anoiswa mumisoro yevakadzi, kuti vashongedzeke vataridzike zvakanaka.

Midziyo yakakosha iyo inoshandiswawo pamba mabasa akakosha mukati mekurarama kwavanhu inova iyo piki. Dzinoshandiswa kuchera kana kuti kutimba pasi panenge pakaoma izvi zvinoita kuti vanhu vange vachirerukirwa pane kuchishandisa mapadza.

Mota ine ruvara rusvipa yakasungirirwa mabharuma ane ruvara ruchena uye bhuruu. Yakasungirirwa zvakare maribhoni ane ruvara rwebhuruu neruchena.

Motokari dzakamira pamberi pechitoro dzemhando dzakasiyanasiyana, basa radzo guru nderekutakura vanhu kubva paneimwe nzvimbo kuenda paneimwe nzvimbo panguva dzakasiyanasiyana.

Varume vakamira munhandare avo vakabatawo maditi avo noruoko rworudyi. Vari kuratidza kuti vari kuimba parwumbo rwenyika. Vakapfekawo nhumbi dzinoratidza kuti vatambi. Pamberi pavo pane vasikana vakapfekawo zvine ruvara rutema zvakanyorwa nezvichena vakabatawo mureza wenyika yavo.

Shangu nhema dzinonzi idzo majombo dzinowanza kupfekwa munguva yekunge kuchitonhora nekuti dzinodziya, dzine tambo yekusunga kuti dzisabude mumakumbo.

Bhurashi rakarongedzwa muchipepa iro rinoshandiswa kugeza mabhotoro anoiswa mikaka yevana. Rinoshandiswa nekuti rinyotsobvisa tsvina yose ingava papi nepapi pebhotoro iri.

Shangu yakagadzikwa pasi inopfekwawo kugumbo roruboshwe nomwana mudiki. Ineruvara rwebhuruu pamusoro payo muzasi muine ruvara rwebhurauni. Yakavhurika kumberi nekumashure uye nemumativi. Inonyanya kupfekwa nguva yekupisa sezvo ichipinza mhepo.

Mukowa uyo ineimwe nzvimbo yakadyarwawo maruva pamwechete neroni. Izvo zvirikuratidza kuti zvirikudiridzwa zvirikuoneka nekukura kwazvirikuita zvakanaka. Uye zvirikuita kuti nzvimbo inge yakayevedzeka. Mumukowa umu munewo matebhuru nezvigaro zvirimo.

Vakomana vaviri vakamira. Vakapfeka nhumbi dzinoratidza kuti vatambi vemutambo wetsiva uyo wavanotamba vachiratidzana masimba. Vari kuratidza kuti vari panzvimbo yavanotambira mutambo wavo uyu.

Shangu ine ruvara rwegireyi. Ine ruvara rutema nechemuzasi mayo. Pamusoro payo pane chirurimi chichena. Zvakare ine maburi ane bhuruu umo munopfekerwa tambo dzinozosungwa kana ichinge yapfekwa.

Mabhuku akarongedzwa musherefu arikutengeswa akanamirwa mitengo pasherefu yega-yega. Ayo anoverengwa nani chero zvake angadawo kunge achida kuverenga. Anobatsirawo vanhu kuvapa ruzivo kana kunakidzwa.

Shangu mbiri dzakagadzikwa pasi dzineruvara rutsvuku idzo dzinopfekwa mumakumbo evanhukadzi. Panoiswawo tsoka paneruvara rutema zvakare pane mavara nemanhamba. Pamusoro pakanamirwa masimbi ekuti dzishongedezeke.

Vakomana varikufamba vakapfeka mhumbi dzakafanana, dzineruvara rutema uye rwenhundurwa mumafudzi. Dzakanyorwa zvakare neruvara rwuchena. Mumakumbo mavo vose mune shangu, uyewo pane akabata bhegi nemumwe akabata chigubhu.

Munhukadzi akagara akapfeka dhirezi rake rine mavara e pepuru ane madodo. Muruoko rwake rwe rudyi arikuratidza kuti akabata nhare mbozha . Uye kudivi rake reruboshwe kunewo mwana akagara ipapo. Pamberi pavo pane lepitopu.

Bango rakachekererwa pasi rikaboora pakati paro pakaiswawo waya ineminzwa. Izvo zvinoitirwa kuchengetedza nzvimbo. Zvakare pabango iri pakamharawo shiri.

Munhukadzi akapfeka hembe ine ruvara rwepingi yakanyorwa pamberi payo. Ane mhete munzeve dzake. Musoro wake wakarukwa mabhureidzi ane ruvara rutema ayo ari kurembera achidzika nemumabendekete.

Mureza wakamiswa mudenga uneruvara rwebhuruwu kumusoro kwawo. Painezve chiratidzo chezuva chineruvara rwebhuruwu. Pakati pawo paneruvara rwenhundurwa uyezve kuzasi kwawo kune ruvara rwegirinhi.

Nhandare inotambirwa mutambo wevhori bhoro iyo ine vatambi varimo vari kuratidza kuti vari pakati pokutamba. Zvakare kune nzvimbowo inogara vanhu vanenge vachiona vari kutamba inewo zvigaro zvakapendwa nemavara akaita segirini uye nhundurwa.

Imba yekutandarira. Ina masofa ane ruvara rwebhurauni ane mapiro awo. Pakati payo pane tafura iripo yakagadzikwa zvinhu pamusoro. Madziro ayo akashongedzwa.

Zvinhu zvinopfekwa nevanhukadzi zviri kutengeswa zvakaita seshangu dzinopfekwa mumakumbo, nguwani dzinopfekwa mumusoro idzo dzinonyanya vhara zuva kana kuchinge kuchisa. Dzina makara akasiyana siyanawo.

Mureza une ruvara rutsvuku kumusoro kuzasi pamwechete nekurudyi pakati pawo pane chiratidzo chiripo china mazwi akanyorwawo neruvara ruchena pamwechete nezvimwe zvinhu zvakadhirowewa mukati macho.

Mukadzi akagara pasi pachigaro chine ruvara rutema. Akapfeka nhumbi ine ruvara rwepepuru iine madododo ane ruvara ruchena. Muhuro make mune chuma uye musoro wake wakarukwa mabhureidzi.

Munhukadzi akapfeka juzi rineruvara rutema. Pamberi paro paneruvara rwegireyi runezvitema zvakanyorwa. Munzeve dzake mune mhete uye musoro wake wakarukwa mabhureidzi aneruvara rwebhurauni.

Shangu dzakaiswa pasi dzinoratidza kuti dzinopfekwa nemwana mudiki-diki idzo dzine ruvara ruchena zvakare mukati madzo mune ruvara rwebhuruu. Dzine mabhandi ayo anonamatidzwa pamusoro padzo kana dzichinge dzapfekwa.

Shangu yakagadzikwa pasi inopfekwa kugumbo rerudyi nomunhukadzi. Yakavhurika kumashure nekumberi kwayo zvakare kumashure kwakakwirira. Ine chibhande pamusoro pacho icho chinobata tsoka kana ichinge yapfekwa.

Shangu dzemunhukadzi dzakakwirira kumashure. Dzinamabhande pamusoro ayo anopinwa kuti anga akabata tsoka kana ichinge yapfekwa.

Musoro wemunhukadzi wakarukwawo mabhureidzi ayo arikudzokera kumashure achizondorembera zvekudzika kumusana. Aneruvara rutema. Mabhureidzi anorukwa vanhu kuti ange achishongedzawo misoro yavo.

Munhukadzi akapfeka rokwe rake rine ruvara rutema zvakare anebhegi rake raakabereka iro rine ruvara rutema zvakare asi rine kasimbi kegoridhe kari nechepamberi ane chiringazuva muruoko rwake rweruboshwe.

Ruoko rwemunhu rune ringi muchigunwe. Rwakabata michina iyo inoshandiwa nevanhu kunzwawo zvinhu zvakasiyana siyana zvakaita senziyo kana zvimwewo zvingataure. Zvinoiswa munzeve.

Vakamona varikumhanya varikuratidza kuti varimunhandari inotambirwa mutambo wenhapfu uye ivo varivatambi. Izvi zvirikuonekawo nemhumbi dzavakapfeka uye neshangu, izvo zvinoita kuti vagone kutamba zvakanaka.

Gonye rakamharawo pahuswa iro rinoraramawo richigara musango. Rinodyawo tuhuswa uye mashizha anowanikwa musango imomo. Rinewo mawara mawara ari pamusana paro zvakare rine makumbo akawanda.

Musika une mavhejitebhuro akawaridzwa papepa rine ruvara rutema. Pana mavhejitemburo akasiyana siyana ane mitengo yawo yakanyorwawo pari akaita semadomasi, makerotsi, pepa uye bhinzi.

Mureza wokunyika yeSerbia uyo une ruvara rutsvuku kumusoro kwawo, rwebhuru pakati wozoitawo ruvara ruchena kuzasi kwawo. Nechekuruboshwe pari nechepakati pawo pane chiratidzo chiripo china mavara samachena, nhundurwa uye rutsvuku.

Motokari yakamira ine ruvara rwubhuruwu. Yakasungwa namachira aneruvara rwepingi. Izvi zvaitirwa kuti inge yakashongedza. Inge ichitaridzika zvakany, chingava chiitiko chipi zvacho chingangoda kunge chichiitika.

Murio unonzi mowa wakasungwa bhanduru urikutengeswa wakawaridzwa pasaga. Una mashizha egirini mamwe akaita pepuru.

Zvigubu zvakachekwa, mapepa akapetiwa akagadzikwa pasi namigomo yakafa. Zvose zvakaiswa mavhu mukati mazvo pamwechete nemanyowa mukadyarwa maruva ayo ari kukura chaizvo achibva imomo.

Bhenguru rakabatwao muruoko nemunhu. Iro rinopfekwa mumaoko nevanhurume kana vanhukadzi. Rinopfekerwao kuti ringe rakachenesa miviri yavanhu uye rakagadzirwao nemhando yezvinhu zvakasiyana siyana.

Pamberi pechidziro pakadyarwawo maruva ayo ari kukura pamwe chete nekubhuruma zvakasiyana siyana zvichiratidza kuti ari kunyatso kudiridzwawo achiwana manyowa akakwana izvi zvinoitirwawo kuti nzvimbo inge yakashongedzeka zvakanaka.

Dutavanhu riri kufamba riri mumugwagwa. Basa raro guru nderekutakura vanhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe nzvimbo kunyange kune dzimwewo nyika. Zvakare mumugwagwa umu munewo dzimwe motokari dzidiki dzirimo.

Mukomana akamira uyo akasimudza ruoko rwake rwekurudyi akafumbata chibhakera. Muruoko urwu munewo chigunwe chakapfekedzwa rin'i. Mumaziso ake munewo magirazi. Musoro wake une ngowani ine ruvara rwegirinhi.

Masaga, zvigubhu, migomo izvo zvakagadzikwa pasi zvikaiswa mavhu mukati mazvo namanyowa. Makadyarwawo maruva nemimwe miti iyo iri kukura chaizvo. Inoratidza kuti iri kudiridzirwa.

Mureza wenyika yeGermany iyo inova yedzimwewo nyika dziri kuEurope. Une ruvara rutema kumusoro kwawo, rutsvuku pakati uyezve rwenhundurwa nechekuzasi kwawo.

Mombe idzo dziri kuratidza kuti dziri kudya mauswa musango dzinovawo dzimwe dzezvipfuyo zvinochengetwa pamba nevanhu. Dzakakoshawo sezvo dzichipa vanhu nyama pamwe chete nemari kana dzichinge dzatengeswa, uye dzinobetserawo vanhu mamwe mabasa.

Vanhukadzi vari kutamba mutambo we volleyball uyo wavanokandirana bhora richidarika nepamusoro peneti. Vakapfeka nhumbi dzinoita kuti vange vachigona kutamba mutambo uyu zvakare uyezve shangu dzavo dzakakodzera.

Mukomana arikudzidzira mutambo wake uyo unonzi tsivo. Akapfeka nhumbi dzinoita kuti agone kutamba mutambo uyu zvakanaka. Mumaoko, mumusoro uye mumakumbo.

Midziyo yakasiyana siyana yakagadzikwawo pasi inoshanda mabasa akakosha mukati meupenyu hwavanhu. Pana matemo anoitawo basa rekutema, huni, miti kana mapango zvakare kutsemura dzimwe dzakakora.

Musikana akarukwa musoro wake. Akarukwa namabhureidzi zvitete nezvikobvu. Zvimwe zvakasungwa nechepamusoro apa zvimwe zvakarembera kugotsi zvichidzika kumusana.

Munhukadzi anemhete munzeve dzake. Musoro wake wakarukwa mabhureyidzi anezvitete nezvikobvu zvimwe zvirikusangana nechepamusoro pegotsi zvikasungirirwa ipapo, zvimwe zvirikurembera zvichidzika nemusana.

Shangu dzakagadzikwa pasi dzine ruvara rutema. Nechepadivi dzakanyorwawo mazwi neruvara rwenhundurwa. Muzasi madzo mune ruvara ruchena. Dzine tambo dzinosungwawo kana dzichinge dzapfekwa.

Ruoko rwomunhu rwakabata michero inoita zvokudyarwa pamba inonzi iyo ma"litchis" ayo anoti kana achinge aibva anoitawo ruvara rutsvuku. Zvinoita kakuvavira zvikadyiwa.

Mugwagwa urikufambao vanhu pamwechete nedzimotokari vachienda kwakasiyana siyana. Uyezve zvirikutidza kuti dzave munguva dzekunodoka kwezuva sezvo dzimotokari pamwechete nemwenje yemumugwagwa yabaka.

Mureza wekunyika yeSudan uyo une ruvara rutsvuku kumusoro kwawo, ruchena pakati uye rusvipa nechekuzasi kwavo. Nechepakati pavo kuri kuruboshwe panewo chiratidzo che tiraiengo chine ruvara rwegirini.

Mabhenguru akabatwa muruoko urwu rwakatopfekawo rimwe bhenguru. Aka gadzirwa nema bhidzi. Uyezve ane mavara akasiyana-siyana akaita sebhuru, girini uye itsvuku.

Shangu inoruwara rwendundurwa yakavhurika kumashure uye kwakwirira zvakare iri yemunhukadzi. I ne chibhande kumberi kwayo chinobata tsoka kana ichinge yapfekwa.

Shangu ineruvara rwekirimu yakagadzikwa pasi. Ineraini rineruvara rutsvuku padivi payo. Pamusoro payo inetambo dzinosungwa kana ichinge yapfekwa, izvi zvinoita kuti tsoka dzisabuda.

Munhukadzi akagara pachigaro muimba inoitwa basa rekugadzira musoro nana mazvikokota vebasa iri, musoro wake wakagadzirwa bvudzi richiitwa pemu rinodzokera kumashure.

Chitoro chiri kutengesa zvuma zvinopfekwa nevanhukadzi muhuro, mhete dzinopfekwa munzeve, maringi anopfekwa muzvigunwe uye mabhenguro anopfekwa mumaoko. Zvinhu izvi zvakadzirwa nemhando yezvinhu zvakasiyana siyana uye zvinopfekerwa kudhongedza miviri yavanhu.

Musikana akapenda muromo wake munzeve dzake muna mhete dzakatenderera. Musoro wake wakarukwa mabhuredzi akasangana nechapakati pemusoro akasungirirwa chidenderedzwa.

Mureza una marairaini ane ruvara ruteme, rwenhu ndurwa pamwe chete neutemeutsvuku. Neche pakati pawo pane chiratidzo chedendererwa chinewo shiri mukati macho .

Vanhu vari munhandare yekumhanyira. Vari kuratidza kuti vari kumhanya vari mumaraini avanofanira kunge vachiteedzera pakuita makwikwi aya. Kune vamwe vari kumashure vakamira vari kuratidza kuti vakamirirawo kumhanya.

Munhurume arikufambira padivi pomugwagwa. Akapfeka shangu dzineruvara rwebhuruu nerwuchena, bhurukwa rineruvara rwebhurauni uye hembe ineruvara rwebhuruu. Mumusoro make munekepisi rineruvara rwebhuruu iyo inopfekerwa kuvhara zuva.

Chitoro chirikutengesa zvuma zvinopfekwa muhuro navanhu. Mhete dzinopfekwa munzeve. Marin'i anopfekwa muzvigunwe. Uye mabhengero anopfekwa mumaoko. Zvose izvi zvinopfekerwa kushongedza miviri yavanhu.

Nzeve yomunhukadzi inemhando dzakasiyana-siyana dzemhete dzinokwana kuita idzo pfumbamwe. Dzinemavara esirivha uye goridhe. Dzakagadzirwawo nezvinhu zvakasiyana. Dzinopfekerwa kushongedza miviri yevanhukadzi.

Varume vakamira munhandare inotambirwa mitambo. Kozoitawo vatatu varipamberi pavo vakachonjomara. Pane mumwechete akabatawo bhora. Vakapfekawo nhumbi dzinoratidza kuti vatambi. Kozoita vakapfekawo dzimwe nhumbi dzinoratidza kuti vanenge vachiona zviri kuitika .

Chitoro chine shangu dzevamunhukadzi dzirikutengeswa, dzine makara akasiyana , dzine mabhadhi pamusoro padzo ayo anobata tsoka kana dzichinge dzapfekwa. mune zvakare mabhureyidzi arimo.

Vatambi vemutambo wenhabvu vari pakati pomutambo wavo vakapfekawo nhumbi dzakasiyana mavara kuratidza kuve mapoka maviri aripamakundano kozoitawo akapfeka zvisvipa ari kuve iye mutungamiri wemutambo uyu.

Mudziwo unoshandiswa pamba mabasa akasiyana siyana uyo wakakoshera vanhu mukati mekurarama rinova iro badza. Unoita basa rakaita sekuchera kana kusakura uyezve kana kutimba.

Mureza une ruvara rwenhundurwa nechekumusoro kwawo. Rwegirini nechepakati. Uye rutsvuku nechekuzasi kwawo. Une mucherechedzo wenyenyedzi ine ruvara ruchena pakati pawo.

Shangu dzakagadzikwawo pasi idzo dzinoratidza kuti ndedzemwana wechidiki. Dzine mavara akasiyanasiyana uye dzakavharikawo mativi ose kuti dzinge dzichidziya kana dzapfekwa. Zvakare dzine bhande rinopiniwa pamusoro.

Vanhu vari munhandare vari kutamba mutambo we volleyball. Vari kuratidza kuve mapoka maviri ari pamakundano. Pakati pavo panewo neti iro ravanokanda bhora richidarika nepamusoro paro. Kunze kwenhandare kunewo vanhuwo vakagara varikuona matambirwo emutambo.

Chitoro chiri kutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana zvinonyanya kushandiswa muzvikoro mahofisi kana dzimwewo nzvimbo mune zvinhu zvakaita samabhuku ayo anonyorerwa chipi nechipi chingada kunyorwa chero nguva mune zvakare zvinyoreso zvinoshandiswawo nguva dzakasiyana siyana.

Shangu ine ruvara rwegirini. Inopfekwa kugumbo roruboshwe romwana musikana. Ine tusimbi twakanamirirwa pamusoro payo nechekumberi. Izvo zvakaitirwa kuti inge yakashongedzeka zvakanaka.

Shangu mbiri dzakagadzikwa pasi dzine ruvara rwegireyi uye ruchena. Dzakavharikawo mativi ose uye dzinonyanya kupfekwa munguva yekutonhora sezvo dzichidziya. Shangu idzi dzinopfekwawo munguva yekufamba kana pane dzimwewo nzvimbo.

Zvipunu zvirikutengeswa zvirimuchitoro izvo zvinemizera yakasiyana. Zvinoshandiswawo navanhu kunyanya munguva dzokubika. Zvinoshandiswa mabasa akaita sokupimira zvinhu zvirikuda kubikwa uye zvakanamirirwawo mitengo yazvo.

Shangu yomunhukadzi yakagadzikwa. Yakavhurika kumberi uye kumashure uko kwakakwirira zvekare. Ine chibhande chisvipa pamusoro payo.

Muti wakaoma uyo wakaisiwa mavhu pakati pawo kukadyarwawo ruva kudiridzirwariri nekukura ririmo. Pasi nechepadivi pemuti uyu kumativi ese kunewo mamwe maruva akadyarwa ari kukura ariko.

Chitoro chiri kutengesa zvuma zvinopfekwa navanhukadzi muhuro, mhete dzinopfekwa munzeve, maringi anopfekwa muzvigunwe uye mabhenguru anopfekwa mumaoko, zvinhu izvi zvakagadzirwawo nemhando yezvinhu zvakasiyana siyana uye zvina makara akasiyana zvakare zvinopfekerwawo kushongedza miviri yavanhu.

Shangu mbiri dziri kuratidza kuri dzinopfekwa nemwana mudiki chaizvo. Idzo dzine ruvara rwebhurauni mukati madzo muine ruvara rwebhuru. Dzina mabhande matatu anopenengurwa kana kupina kana dzave kupfekwa.

Munhu ari kufamba akapfeka shangu dzine ruvara rwebhurauni idzo dzakavharika kumberi kwadzo asi kumashure kwadzo kwakavhurika uye kwakakwirira kudarika kumberi.

Musikana akapfeka hembe inemawara mawara. Muruoko rwake rwerudyi akabata bhegi rineruwara rwebhuruwu uyezve rinechiratidzo nechepamberi paro. Muruoko rweruboshwe munechiringa zuva. Muhuro make munechuma.

Mureza weZimbabwe una makara anoti girinhi, nhundurwa, tsvuku, nhema. Nechepakati pawo kuri kuruboshwe kune kara chena iri kubudikira pauri.

Nhandare inotambirwa mutambo webhasiketibho iyo ine vanhu kunze kwayo avo vanenge vakagara vachiona zviri kuitika mukati umu. Munonyanyokutambirwa nevanhu vanenge vari pamakundano.

Munhu akamira arikuratidza kuti anoda kupinda mugedhi. Akapfeka ine ruvara rwebhuru. Akabereka zvakare kabhegi kadiki. Ane shangu chena uyezve ane bhasikoro raanoda kupinda naro. Nechekudivi kwake kuri kuruboshwe kune zvigubhu zviviri zvakagadzikwa pasi zvine ruvara rwenhundurwa izvo zvakavharwa nezvivharo zvitsvuku.

Vanhu vari munhandare iyo inotambirwa mutambo weBasketball. Pane umwechete arikumberi akapfeka nhumbi ineruvara ruchena uye bhurukwa ritema akabatawo bhora mumaoko make.

Chitoro chinoratidza kuti chinotengeswa zvinhu zvinogadzirwa navanhu. Zvakagadzirwa nemhando yezvinhu zvakasiyana siyana, izvi zvinoshandiswa kushongedza dzingava dzimba, zvitoro kana pamwewo panga garwa navanhu. Mune zvakare zvuma zvinopfekwa muhuro, mhete dzinopfekwa munzeve.

Mureza wenyika yeBosnia and Hezegovina une ruvara rwenhundurwa kumusoro kwawo rwakagadzira tiraiengo uye kuzasi kune rwebhuruu zvakare rwune zviratidzo zvenyeredzi zvine ruvara ruchena.

Chikopo kopo chirikubhururuka chiri mudenga, chirikuratidza kuti ndeche masoja. Chinoitawo basa rekutakura mauto kubva pane Imwe nzvimbo kuyenda pane imwe nzvimbo. Uye chino fambira mumhepo.

Ruoko rwemunhu rwakabata gaka rwune ruvara rwegirini kunze kwarwo, ririkuratidza kuti rabva kutamhwa pamuti waro uyo unova wakatandavara nechepasi. Magaka aya anodyiwa nevanhu.

Munhurume akamira pakati pemagonyeti maviri ayo anemusoro uneruvara mutsvuku. Magonyeti anoitawo basa rekutakura zviwanikwa kubva kunedzimwe nyika achiendesawo kunedzimwe.

Mureza una maraini maraini matsvuku namachena. kumusoro kuri kuruboshwe Kune ruvara rwe bhuruu , paruvara urwu pane chiratidzo chenyeredzi chine ruvara rwe nhundurwa.

Vana vanokwana kuita ivo vana vakamira munhandare inotambirwa mutambo webhasikiti bho , vakabatawo mabhora mumaoko avo uye vakapfeka nhumbi dzinoratidza kuti vange vachidzidzira kutamba mutambo uyu.

Varume vakamira avo vakagerwawo misoro yavo kuita mazuda. Zvakare vakapfeka nhumbi chena kuratidzawo kuti vanoenda chechi yepositori iyo yavanonge vachinamatira pamwe chete nekurumbidza musiki.

Mureza una maraini matatu kumusoro nekuzasi. Ane ruvara rutema nerwenhundurwa. Pakati pawo pane ruvara ruchena, paine zvakare zviratidzo zvetiraiengoro zviri kurudyi nekuruboshwe zvine ruvara rutsvuku. Kwozoita chenyeredzi chiri kubatanidza zviratidzo zvetiraiengoro chine ruvara rwebhuruu.

Munhukadzi ari kufamba akapfeka rokwe rake rakavhara musoro, maoko uye rakareba zvekusvika kutsoka. Akapfekawo shangu dzakavhurika kumashure dzine chibhande pamusoro. Kurudyi kwake kune mwana ari kufambawo ari padivi pake.

Munhukadzi akatarisa pasi akatarisa pasi. Ane chuma muhuro make, mhete munzeve dzake zvakare akadhirowewa tsiye. Musoro wake une bvudzi rakandogerwa nechemumativi rikati kurirei nechepakati apa rikapendiwa.

Mureza une ruvara ruchena pakati pawo pane zviratidzo zvedenderedzwa zvine mavara ebhuru, nhundurwa, nhema, girinhi uye tsvuku.

Mureza uneruvara rwebhuruwu kumusoro kwawo nekuzasi. Pakati pawo pane mariini maraini aneruvara rwuchena uye rutema. Nechekuruboshwe kumusoro kune zviratidzo zviriko zvineruvara rutema.

Mushina unoshandiswawo kuomesa bvudzi revanhukadzi kana vachinge vabva kuri geza kana kuti kugadzirwa. Unoshanda namagetsi. Unoburitsawo mhepo inotonhora, inodziya kana kuti inopisa.

Tebhuro yekagadzikwawo girazi pamusoro payo iro rakaiswawo dhiringi mukati pamwe chete nerimwe richiri muchigubhu. Zvakare pane tureyiwo iyo inoiswa mvura yoiswa mufiriji kuti izooma yakaita magodo ayo arikuonekwawo mamwe akaiswa nechepasi padivi pegirazi.

Varume vaviri vakamira avo varikuratidza kuti vatambi vetsiva, nokuda kwenhumbi dzavo dzavakapfeka. Nhumbi idzi dzinoita kuti vange vachigonawo kutamba zvakanaka. Mutsoka dzavo havanawo kupfeka chinhu.

Zvuma zvinopfekwa muhuro navanhu. Mhete dzinopfekwa munzeve. Maringi anopfekwa muzvigunwe uye mabhengoro amaoko. Zvinhu izvi zviri kuratidza kuti zviri kutengeswa. Zvinoyanyanyisa kupfekerwawo kuti zvinge zvakashongedza miviri yevanhu.

Shangu dzemunhukadzi mbiri dzakagadzikwa pasi dzinamabhandi pamusoro padzo ayo anobata tsoka kana dzichinge dzapfekwa. Zvakare nechekumashure kwadzo dzinewo mazwi akanyorwa neruvara rwegoridhe.

Munhukadzi akapfeka nhumbi yake nhema, nzeve dzake dzine mhete dzine madenderedzwa. Musoro wake wakarukwa mabhureidzi ayo arikuyenda nechekudivi achizono rembera.

Munhurume akapfeka svutu inemavara machena nematema ainezvakare mudzipanyota. Munzeve dzake mune mhete uye mumaziso make munemagirazi. Musoro wake wakamoniwa moniwa mabhuraidzi ayo akamira mira.

Vakomana vatatu vakagara. Kwoita mumwe chete akamira kumashure kwavo akasimudzawo maoko akapfumbata zvibhakera. Vakapfekawo nhumbi dzinoratidza kuti vatambi uye pamwe chete neshangu dzacho.

Munhurume akamira uyo akaberekawo bhege muhuro make. Zvakare mumaoko ake akabata mukombe unoratidzawo kuti auwana mushure mukunge abudirira mumakwikwi avanga vachiita.

Munhukadzi akagara akapfeka hembe ineruvara rutsvuku, iinetusimbi tuneruvara rwesirivha nechemuhuro mayo. Musoro wake wakagerwa rimwe divi, rimwe divi rakasonererwawo wivhi. Nzeve dzake dzinemhete.

Mufananidzo weTwitter iyo inova soshari medhiya inoshandiswa nevanhu pakufambisawo mashoko uye kuitawo nhaurirano dzezvinhu zvakakosha mukati mekurarama.